Niriba n ʒia bɛ nyɛla bɛ zaɣa bobli bɛ ʒila kuɣusi zuɣu bɛ puuni so biɛni ka mali zob'piɛla ka bɛ puuni so gba biɛni ka ye daliya ʒee ka ʒi kuɣu zuɣu.

Duu puuni n boŋo ka paɣa ʒɛ dinni ka gbubi binyɛra o nuuni o nyɛla ŋun so jinjɛm ka di nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o zaŋ o maŋ dalim binshaɣu ka di nyɛ zaɣ vakaɣili

Palli zuɣu n boŋo ka paɣa chana ka gbubi baa o nudirigu ni o nuzaa ka gbubi jaangbee ka yɛ daliya ʒiɛ ka kpa ninkpari sabinli o nyaanga ka fulaawaasi biɛni ka yili gba ʒɛya

Silimiin’paɣa n-zaya o zala dukpuni gbuni o kpala ninkpara ka di nyɛ zaɣ’sabinli ka ye sitirili ka di nyɛ zaɣ’piɛlli bihi za o tooni ka gbaai o gbuba bihi maa puuni dabba beni ka paɣa beni

Kom ni n boŋo di nyɛla ko biɛɣu ka niraba bɛ dinni tumdi tuma bin tumdi tuma maa puuni so yɛla daliya ka di nyɛ zaɣ vakaɣali ka di boɣari ni niŋ zaɣ dozim ka so kuriya ka yɛn tooi tandi

paɣ' n chɛna bi nyɛla b niribaayi ka be garitɛ kom gbani la zaŋ bɛni yara nyɛgi be nyɛsi ka di nyɛ zaɣ' dozim bi baashɛm pɛri namda nima ka bi baashɛm bi pɛri

Palli zuɣu n boŋo ka gamo niŋ ka paɣa so ʒiya ka bia do o naba zuɣu o nyaanga ka shikuru bihi ayi gba ʒɛya ka yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji nima

Niraba n chɛna bi nyɛla bi niraba anahi niraba ata chɛnimi ka ninvuɣu yino tuɣuriba soli niraba ata kpabila bihi bi nyaansi bi puuni yino zaŋla chinchin ʒiɛ n kpabi o bia maa

Niraba n boŋi bi nyɛla bin tumdi tuma bi zooya dabba noli n nyɛba bi puuni so tamla zuɣusaa ka yɛ daliya piɛlli ka so jinjɛm ka di gba nyɛ zaɣ piɛlli